tini leeltanni noo misile maaati yiniro biifinse danchu kaamerinni haa'noonnita leellishshanni nonketi xuma ikkase addi addi akata amadaseeti yaate konnira biiffanno misileeti tini kiuni sidaamu baanke egenshshiisha

Misilete noo beeti mayira ofolino gobasino mamaati mama heerano hawasira mayiira dayiino loosisi maati adhinonso diadhino afinooniri hani rahoteni kule`e?

kuni mannooti mannu loosi'rino gide woy jajja towaanyo assanni nooha ikkanna, kuni hayiixino xaala fule biife nooha ikkanna, konni manni badheenni hige weese no.

Mitte mittenta Looseemmo qoonqote tuqqo saleedu aana borreessite techohu umi rosinke qubbichikkinni kissanni leellishinsa Mitte mittenta Mitte mittenta Looseemmo qoonqote.

tini lowo geeshsha biiffannoti dancha gede biiffanno footo danchu kaameerinni haa'noonniti qooxeessa biiffannoti tini kultannori maatiro seekkine la'niro biiffannota faayya ikkase kultannoke misileeti yaate

tini leeltanni noo misile maaati yiniro biifinse danchu kaamerinni haa'noonnita leellishshanni nonketi xuma ikkase addi addi akata amadaseeti yaate konnira biiffanno misileeti tini poletiku gashshootim massagano leltanni nooe

Mini Looso lawishshunni konni woroonni noo qaallara leellisheemmo a nena ha runse Mini Looso Mini Looso lawishshunni konni woroonni noo.

Mannu bunna aganohu aradisira ikanna konne bunna ganfanni uduunichi maati? Bunna mayi aanna xorshine hee'noonni? Bunna ganfanni uduunicho mayinni loonsoonni?

konne darga afantino gashshaano sidaamu qoqqowo dagge e'enna dae bushshu assi'nanniha ikkanna jajjabbu manni wosinu daanno woyte togo asse guluphisiise massi'ranno.

tini lowo geeshsha biiffannoti dancha gede biiffanno footo danchu kaameerinni haa'noonniti qooxeessa biiffannoti tini kultannori maatiro seekkine la'niro biiffannota faayya ikkase kultannoke misileeti yaate

Borreessate Bude daqiiqa lawishsha eemmona eemmana Haranchonna Seeda Qoonqo seekkitine ha runse Borreessate Bude daqiiqa lawishsha eemmona eemmana Haranchonna Borreessate.

tini lowo geeshsha biiffannoti dancha gede biiffanno footo danchu kaameerinni haa'noonniti qooxeessa biiffannoti tini kultannori maatiro seekkine la'niro biiffannota faayya ikkase kultannoke misileeti yaate

tini aleni leltano misileni maayi leelano yinnumoro. kuuri ducha maanati ku"u kayini losasincho kamelati isi annano manchu noo. manotu uulani gide ganba asitani noo.

muro duucha horo afidhinoha ikkanna, horose giddonnino mitte caale caa'la ikkitanna, tini biifanno muro noow hiitte hoowe giddo labbano'ne ?

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinfille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote xa tenne yannanni togoo footo haara danchate jaanjiweeloho kuni

Hogowoho ikkikkinni doogote loosira horonsi'nanni kaameella kone mootimma amadanna garunni dagate bushino base. seekkanni harano gede assa mootimmate qeecha lawano anera.

Tenne misile aana noore borrotenni xawisummoha ikirro kunni aane noore leelishano. Hakunno tinni misile haanja duumenna bicca aggato xawisse leelishshano.

Tenne misile aana noore borroteni xawiseemohu aane noo gariniiti. Kunni borrote aana leelanori maati yiniro sasu goomi baajaajena shiimadda kaamella leeltanoe.

tini leeltanni noo misile maaati yiniro biifinse danchu kaamerinni haa'noonnita leellishshanni nonketi xuma ikkase addi addi akata amadaseeti yaate konnira biiffanno misileeti tini

tenne misile baxisannonna la"ate injiitanno woy la'ne ronsannire lowote afidhinota ikkitanna tini leellishshannonkeri la'nummoha ikkiro tini misile afantino gashshaano yineemmoreeti.

Tenne misile aana noore borroteni xawiseemohu aane noo gariniiti. Kunni borrote aana leelanori maati yiniro hogaho woreena waasa diriisisann noo meentooti.

Konni garinni woroonni noo qaalla fiche heedhanno woyte lamunku mimmito miilla ne ledo hasaabbe Konni garinni woroonni Konni garinni woroonni.

manchu beetti callu horonsiranno uduunni giddo mitto ikkinohu su'masi ko"attete yinannihu isino seennu wodhannohu badhiidosi gotti yee loosaminohu giddosi fanu afamanno yaate

Tenne misile aana noore borroteni xawiseemohu aane noo gariniiti. Kunni borrote aana leelanori maati yiniro hasaawaho ofoole nooha duucha manna leelishanno.

Hanni Tennera manchu ille dagunchu ille ledo aantino doyicho mereero noo hedo ledo taashshinoonni konnira taashshiishshaho fiixooma afidhino qaalla kulannoehu yinanni.

tini maa leelishshanno yaannohura lowonta biiffanota misile xuma gede assine haa'noonnita leellishshanno misileeti kaameru danchunni haa'noonni lamboe biiffe leeeltannoqolten lowonta baxissannoe halchishshanno yaate

Meichu maala ikko saadate maala durinshe hiraninna wole wole sagalimmate ikkittano sagale saga'linanni baseti tini jawa hala'lado base ikkino daafira hakko marre gangalatta owaante afira faayyate.

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinfille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote xa tenne yannanni togoo footo haara danchate

Nabbawate Albaanni xaano marro qoltine huuro ne naggi assitine nabbabbe Nabbawate Albaanni xaano marro qoltine Nabbawate Albaanni xaano marro qoltine.

Nabbawate Albaanni daqiiqa Mini loosi hoogiro rosaanote sa u yannara rosse sa ino roso qaagisinsa Nabbawate Albaanni daqiiqa Mini loosi.

Suuqe tene misilete aana leeltani noo sinde wolootuno suuqete gidooni hihe nooha ikanna albaani qolle kayiini sinde wore kiilono mule worooni.

Tenne misile aana noore borrotenni aane noo garinni xawiseemo. Tenne misile aana leelanni nooerri leinno muuze timaatimenna wolootta akaakilte xawissanno.

Tini misile leelishanohu tophiyuu sa'anni dayitta diranno horo'nsiranni dayiha sicco hattono hatee yanara gashitu gashhannonna siccu aana nooha malaate kulano

Teene miislera noohu shiikno sagalle loowonta assite daancha ekkitnota leelishanno laanemo geede laame daana wooroni buudenuno laame daana ekkinota leelishanno.

kowicho nooti aliidi misile lowonta biifinse haa'noonniti qooxeessano dancha ikkite la'annohano baxissanno misile leeltanni nooe ini misile lowonta biifffinnote yee hedeemmo yaate tini qolte ofollino horoonsi'nanniricho afi'ne sagale wodhe itatte biiifinote wobarenna xarapheezu

tini leeltanni noo misile maaati yiniro biifinse danchu kaamerinni haa'noonnita leellishshanni nonketi xuma ikkase addi addi akata amadaseeti yaate konnira biiffanno misileeti tini

Baru looso woxe woyi birra baanteenanisa loosanno see'nena labalo mana hatonno makiiina uurinoha leelishanno, seenu ki'na bareellaho wore loonsaniwa haare harani leelano

Tini lelitano dogo alatti chukote kuchuma gido afanitano dogo ikana kuni bayichino lellanohu alatti chukote layinki dirimi rossu mini alibani litani dogoti

tini misile lowo geeshsha biiffannota ikkite addi addi akata amadde nooti leeltannoe tini maati yiniro beeetto umoho qalame buudhite hinyi yite oso'litanni no

Kunni seesu uduune ikanna konne uduune mamiicho wodhinnanni? Konni seesu uduunne mayinni loonsoonniho? Konni seesu uduunni badheenni noohu maatiro kuli?

kowicho nooti aliidi misile lowonta biifinse haa'noonniti qooxeessano dancha ikkite la'annohano baxissanno misile leeltanni nooe ini misile lowonta biifffinnote yee hedeemmo yaate

tini misile lowo geeshsha biiffannota ikkite addi addi akata amadde nooti leeltannoe tini maati yiniro huuro aannohuo massaraati woy kiboordete yinanni

maga'note basera beettu wedellichu haanja kuula afidhino suufe uddire angasira mayiika amade madirakete albanni uure mitte anga gotti assanni no

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote konnira dancha gede assine haara danchate

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote konnira dancha gede assine haara danchate

Xa tenne missile aana worroonniri buunxe la'nanni woyiite leellishshanni noori ninkera adhamate jili heereenna biifinsoonni mine babbaxxino kuulinni loonsoonni hincilaallo giddoonni sainno caabbicho babbaxxino suudinni loonsoonniha xawissanno.

Kuni misilete la'neemohu rosu mine woyi fayimatte agarooshi mine ikka dandanno konira ofolitino manoti kone mana woyi seene borreesitana la'nanni

Qoleno aantete shiqqino xa mora dawaro qaalunni mitiimma nookkinna dancha heeshsho qollo Qoleno aantete shiqqino xa mora dawaro qaalunni mitiimma nookkinna dancha.

lamu dani agatto noote giddo tini kaajjado agatto ikkitinoti lowonta alkoole amaddinoti xarmuzete ashshagante bilicci yaanno kidaaninni tu"ante noota xawissanno

Kuni lanemohu quniqqumado shaana ikana kuni shaninio illena intaniwoyite naffa zayite, shunikurritunna barribrre nokiha horonitani dichomanoho rorre yannara quchumate sagalete mine herano.

Kuni lelano bettina kyiborde woy huro anoha ikana kunni bettino tene kyiborede godollano bettoti tini kiyibored gidose lemina shole babatitino hurro afidhinotta gidose amadinno.

dawaro taashshidhanno gede Hakkunni gedensaanni Amase Beeggitura saleedu aana borreessinsa Barru Rosi Amado Danchu garinni loonsoommo dawaro taashshidhanno gede Hakkunni.

tini lowo geeshsha biiffannoti dancha gede biiffanno footo danchu kaameerinni haa'noonniti qooxeessa biiffannoti tini kultannori maatiro seekkine la'niro biiffannota faayya ikkase kultannoke misileeti yaate

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote konnira dancha gede assine haara danchate

tini maa leelishshanno yaannohura lowonta biiffanota misile xuma gede assine haa'noonnita leellishshanno misileeti kaameru danchunni haa'noonni lamboe biiffe leeeltannoqolten lowonta baxissannoe halchishshanno yaate

Tene misile aana leelanni nooerre aane noo garinni xawisate wonaaleemmo. Leelanni nooerre borrotenni xawisummoha ikkiro caate hidhanni noo manni leelanni nooe.

kuni beetti albi yannara ejjeettote yine su'minoonni gaamo ledo ejjeetto goshshooshanni keeshshinoha ikkanna, xaa yannara kayiinni gashshootu giddo e'e ba'ino.

moora rosa roso Maatete macciishshama moora rosa roso roso rosa moora macciishshama Maatete miilla heeshsho kaa lama hajajama ayirrisama Danchate !

Ayisuuzete woyi kaameellaho yine woshinanni, kuni kaameeli duucha woyite manaho lowo horo aanno aano horo gido haqqr uduune babaxinoha, mana hattono wolericho hogowano

Duucha laalo gamba assine huncine bulbule maashinete giddo wore angani gede assine qixxeessine hiranni mite mite basera hakki sautta mineno loosi'ne anganni.

Hindete gobba umi yannara kalaqino aganu iima heedhanotta loosinotta hakko foolishshu woyi wortu yaa tini yanna mageeshsha egennotenni hadhanni nooro leellishanoho.

Intanni anganni booharanni waarinanni base qixxeese hate basera horo affidhara martino wedellira owaante aani seekke amaxe noohu leellanni no minu anni.

duuchu daniti amma'no noote giddo pirotestaantete ammanaano qeese ikkitinori mittu dani uduune uddidhe maganu qaale fa'nite mitu coyeeranna mitu la"anni no

Kuni mati yinumoha ikiro hanja muroni afi'nanniha ikasi qoleno su'mase waajo qofe udune udire sesena biife urite ale hige la'ani

tini misile lowo geeshsha biiffannota ikkite addi addi akata amadde nooti leeltannoe tini maati yiniro shunkuruutu leelanni nooe dooniyu giddo noohu

Afuu Jirte Kuni rosu gafi kifilete deerrinsa garinni Sidaamu Afii jirte aante aantete rossanno gede assate aana xintamanno Afuu Afuu.

Kotote yaa'mantano, tini qoto manu haqa muratte horonsiranotta ikkite hatono tu'nito woyi looseemer siwiilla giirate gafe woyi worite daaqise loosanno

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote konnira dancha gede assine haara danchate

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote xa tenne yannanni togoo footo haara danvchate

Mimmito keere haa ranno yannara lowo geeshsha ikke dawooe bushshu Lawishsha yaanna ciratanni gobbaanni keeshsha Bashanqe woshsho su maati Mimmito keere haa ranno.

tini aleni leltano misileni maayi leelano yinnumoro. kuuri lelanori qaquleho. insano bishatena daamate. insa mittu dani uduune udiirino. umohono mitu daniha wodhitino.

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote xa tenne yannanni togoo footo haara danchate kawiichi maati kuni duummaadduri noori awabba biiffaati

bisubba xaadinse haaro qaale fushsha daqiiqa Qoonqote lollonganna duu rama Qaallate Bisubba Xaadinse Haaro Isayyo borreessa Qaalla Fushsha Looseemma techohu umi rosinke babbaxitinota qaallate bisubba xaadinse haaro qaalla kalaqate.

duuchu dani egenshiishshi noohu giddo jawu dodate heewora beeqaancho ikkate kaarde teele birrete widoonni hidhe yitanno borrro amaddino egenshiishshaati yaate

Babaxxittinno daninni biiffe aleenni hige leelittannotti tinni misile lelishshanori isi maattiya yinummoro minnu waalichi gobbanni hige naffara seesinse loonsoonnihu wosiinna adhinara yatte

Kuri lananiri baluniku babtitino horro uyitanore afanitanore ikitana kurino technoloje luphi yitino dafira mannotu mimitu mimituniwa noowano hedhe xadano dogoti.

Tini misilete aana leelitanoti yaaneti ilenna hinkote xagisaanchi mine ike leelano base mamaati yiniha ikiro haaru manaari doogo alba woro qoltano doogo aanati.

macciishshitu dhagge Looseemmo amado haransite kultannohe gede gurdu yaa mitte coy fooliishsho assitanni jawaachishinsa giddo ikkito woy assoote leellishannoho macciishshitu.

Lamalate Rosi Umo Qarqaru Co imma Barru Rosi Amado Lamalate Rosi Umo Qarqaru Co imma Barru Rosi Amado Lamalate Rosi Umo Qarqaru.

Tenne misile aana noore borrotenni xawisummoha ikirro kunni aane noore leelishano. Hakunno tinni misile lamu arunna aree adhamansa yaana ka'inno footo xawissanno.

tini misile lowo geeshsha baxissannote la"ate injiitanno woy la'ne ronsannire lowote afidhinota ikkitanna tini leellishshannonkeri la'nummoha ikkiro tini misilekaameelaho kunino hodhishshaho kaa'lannonke.

Tini misilete aana leeltani noonketi timaatinete yinanita ikitanna peestaalete sure makiinu giddo wore heenoni yaateni misile lae buuxomo yaate yeemo.

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote xa tenne yannanni togoo footo haara danchate badala shoole baydhe nooti leeltano

Tenne misile aana noore borroteni xawiseemohu aane noo gariniiti. Kunni borrote aana leelanori maati yiniro telegramete horonsinanni appe leeltanni nooe.

Loonseemmo Loossinanni kayinni qaallate labbanno fiche ane ledo mitteenni loonso Loonseemmo Loossinanni Loonseemmo Loossinanni kayinni qaallate labbanno fiche ane ledo.

kowiicho aleenni misilettini daabbote mine ikke mine daabbo duunne hee'noonnita leelishshannoe aana noori maati yine titire kulliro babaxino dani woy kuuli nooti biiffanno misile leeltanni nooe anera tino

Kuni rosu mini Dancha ikke heerrenni egenshisha dugunuunsine worattenni lowonta giwissanno konnira biddi assine ganniro danchaho qoleno doogo ikkitino gari giwisanno

gobbankera duucha daga nooha ikkanna tenne giddono wodiidi qoqqowi giddo afamannori hamerete daga ikkinori seennu ganba yee budu garinni uddireenna mitte xurunba ufuuffanni no

tenne basera noo beetto maa assitanni noote? hiitto dani uddano uddidhe noote? tenne beetto badheenni hige mannu noonso dino? maricho assanni no?

Tenne misile aana noore borroteni xawiseemohu aane noo gariniiti. Kunni borrote aana leelanori maati yiniro Anganna buna xooxiisitanni noita leelishshanno.

Tenne misile aana laeemmo woyte leelanni noo'ere aane noo garinni xawiseemmo. Hakunno sasu manni miteenni uurite no. Mittu anga awawa amade no.

Tenne misile aana noore borroteni xawiseemohu aane noo gariniiti. Kunni borrote aana leelanori maati yiniro shoolu manni galtenna gashshaanni lame oosooti.

tini leeltanni noo misile maaati yiniro biifinse danchu kaamerinni haa'noonnita leellishshanni nonketi xuma ikkase addi addi akata amadaseeti yaate konnira biiffanno misileeti tini

Tenne misile aana noore borrotenni aane noo garinni xawiseemo. Tenne misile aana leelanni nooerri toophiyu elekitireekete owaante uyitanno gaane xawissanno.

kayinni aleenni Jeefo la nummo lawishshi garinni dhaggete Kachaari lamenka xaadise hasaawise kaima mereeronna jeefo la ine fushshe kayinni aleenni.

tini lowo geeshsha biiffannoti dancha gede biiffanno footo danchu kaameerinni haa'noonniti qooxeessa biiffannoti tini kultannori maatiro seekkine la'niro biiffannota faayya ikkase kultannoke misileeti yaate kowiicho hijaaru looso loosate kaa'litanno maashshine leltanni nooe

Techo kayinni Danchaho gurcho qaalla qaallannita gurcho fiche la neemmo Techo kayinni Danchaho gurcho qaalla qaallannita gurcho Techo kayinni Danchaho.

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote xa tenne yannanni togoo footo haara danchate

tini aleni leltano misile matti yinumoro. gobate olantano olamano labano. isano mittu danni udunni noo. qoleno gobate dafira kuultani borro jawu woraqatira qacenna qace loose amadano

Memo tini micicu hayisicho yinannihunni loonsannite ise angate gombannite tene gowano manni buuxeti ise horo weesete waasa giddose wore tune furifuramenna waasa memisamo bande haarate kaa'littanote.

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinfille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote xa tenne yannanni togoo footo haara danchate

Xa tenne missile aana worroonniri buunxe la'nanni woyiite leellishshanni noori ninkera lekkate kaase godo'linanni halalli giddo noore duumonna kolishsho uddidhe xurumba ufuuffannore xawissanno.

Korkaatuno taashshe rahe nabbawate qeecha afidhino qaalla niwaawete giddonni assaabbe fushshate kaa lannonsa Korkaatuno taashshe rahe nabbawate qeecha afidhino Korkaatuno.

misile tini aleenni nooti lowo horonna lowo tiro afidhinote yaa dandiinanni konnira danchu kaameerinni haa'noonnite biiffannote tini misile dancha ikkase buunxanni saa urrite nooti albaho siiwo nooti no.

tinni alleni leltano mosile maati yiinumoro maanotu mitto bayicho uurite safu anna worroni dabo mittu bilawinni balunku murtanni noo mulensa montarbono noo.

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinfille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote xa tenne yannanni togoo footo haara danchate

misile tini aleenni nooti lowo horonna lowo tiro afidhinote yaa dandiinanni konnira danchu kaameerinni haa'noonnite biiffannote tini misile dancha ikkase buunxanni

Rosaano rosu minnira hadhano woyite rosonsa rosara albaanni sicco soodo gidisiise kae rosanoha ikino daafira rosaano xa sicco gidisiisate dirante uurite noo gari lowo geesha hagirsiisanoho.

tini misile lowo geeshsha baxissannote la"ate injiitanno woy la'ne ronsannire lowore afidhinota ikkite shiqqinota ikkitanna tini misilera tittirsha hasidhanno seennu bulla ikkannokki gede riqqanno qiwaateeti.

Kunni minni roso hoogidonni minnamino mine ikanna konni minni horo rosaano rosonsa biifino minnira e'e rosano gede biifinse minoonni mineeti. Konni minnira qoxeesasi seekine biifinse fiino daafira logeesha baxisano.

tenne misile baxisannonna la"ate injiitanno woy la'ne ronsannire lowote afidhinota ikkitanna tini leellishshannonkeri la'nummoha ikkiro tini misile saada allaa'linanni xawonna qaccete dubboho.

Sagalinani sagale bideeninni shiqinshoonitta, tene sagale danchu garinni babaxitino dani woxxi woyi qaamato horonsi'ne loonsonitta ikkitann ittate woyi sagalate lowo geesha injitano

Tenne misilete aana leeltanota daabote yinaniha ikana tene daabo hirara duune wore heenonita misilete aana leelishano garini buuxo sinoomoha ikano.

Odoo addi addi horo giddose amadinote odoo odeesinanni yannara mayiinara hasiinoyiiro serke afate addi addi garinni serkine maciisha lowo geesha hasiisanno

Biirote silke, biirote silike biirote heedhano loosasine horonsidhanotta ikkitanna babaxino mani mite biirorra owaante hasiriro bilibile hasirino hajo hasawanotta ikkitanno

Tennehu su'mise maatti yinnanni? danna hiittotte? shiwo maa asinannitte? mulese noori maatti? ise marichi aanna nootte? horo maa afidhinno kulla dandaatto hige?

Kuni mati yinumoha ikiro hanja muroni babaxino daninina ragini intani sagale woyi sagali comishatenna bifisate horonsine'morich ikinota bunxana qoleno lame yaate

tenne misile baxisannonna la"ate injiitanno woy la'ne ronsannire lowote afidhinota ikkitanna tini leellishshannonkeri la'nummoha ikkiro tini misile ispoorte loosanni noo seenneeti.

Lamu waalchiha woye lame xulicho afirino mine mi'nanno togo asse mannu mite mite quchumu basera giddoodo lowo geeshsha hala'lado ikkano daafira faayyaho.

Barru Rosi Amado Danchu garinni nabbabbinoonni Barru Rosi Amado Danchu garinni nabbabbinoonni Barru Rosi Amado Danchu garinni Barru Rosi Amado.

Konni Lawishshaho maala laalo cea weceece daafira kuri muxxe ikkitino gaxigalla hilleessa yemahenna w k l Konni Lawishshaho maala laalo cea weceece.

tini leeltanni noo misile maaati yiniro biifinse danchu kaamerinni haa'noonnita leellishshanni nonketi xuma ikkase addi addi akata amadaseeti yaate konnira biiffanno misileeti tini

tini maa leelishshanno yaannohura lowonta biiffanota misile xuma gede assine haa'noonnita leellishshanno misileeti kaameru danchunni haa'noonni lamboe biiffe leeeltannoqolten lowonta baxissannoe halchishshanno yaate

Beenzile woyi laamba makinaho xorishinanni darigati, koni darigira makinu beenzile goofusiha ikkiro mare wodhanonnabwonshirano bayichooti koniranno mashinete irikonni manu la'anni kaalamano

tini lowo geeshsha biiffannoti dancha gede biiffanno footo danchu kaameerinni haa'noonniti qooxeessa biiffannoti tini kultannori maatiro seekkine la'niro biiffannota faayya ikkase kultannoke misileeti yaate

Qachu seenni ikkinonte lame lame ikkitine gede Beeggituno minira higa heddino Qachu seenni ikkinonte Qachu seenni ikkinonte lame lame ikkitine.

Doogo Lawishshaho hadhanno woyte lamunku anga sinqe Tenne dhaggera diidunna galadu amaddino Doogo Lawishshaho hadhanno woyte lamunku anga sinqe Tenne.

Tenne misile aana noore borroteni xawiseemohu aane noo gariniiti. Kunni borrote aana leelanori maati yiniro shoole minnanna gati kaashi leelano.

Mitto rosaancho baqqeessite wole rosaancho qacce qolte agurittoro a ro hatte rosu mine keeshshansanna garunni looso loosa ajjanni hadhara dandiitanno Mitto.

rosaanote mereero koo teenni amma notenni bisunna surrete guunte deerrinni ga rete badhi dhaggenni afuunni miinju deerinni w k l badooshshu hee ranno Rosaanote mereero koo teenni amma notenni.

Kunni illete leelani noohu woraqataho konni woraqati aana borreesinonni borro leelitanno tinni leelitano borro Rosana rosiisate hayyo kulitanote Togo yeemo....

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote konnira dancha gede assine haara danchate weese murmure duunnoonniti hasiissanno

Tenne misile aana laeemmo woyte leelanni noo'ere aane noo garinni xawiseemmo. La'anni noomorri udduune hirranni minenna doogote haranni noori lame seeni leelanni nooe.

tini aleni leltano misileni maayi leelano yinnumoro. qunqumado shaana dunnoni iso hidhara shoole seni albanni uure noo wolootuno mulensa ganba yee uure noo.

kuni ooxeessi daddalo daddallanniha ikkana, kuni daddalu danino ko'attete yine woshshi'nannita ikkitanna, kuri ko'atubbano bulla, haanja hattono kolishsho heedhanno baseeti.

Tini ko'atteti. dannasenno bulla labbanoe seenu callu wodhanno koatette yaatte tini koatenno loosanitinohu saadate gogginitti baxisanona biifano koatteti minixafette ima worronnitte

kuni dargi rosu mine ikkanna, rosu hooweno lowo geeshsha biiffannote, hattono buurronni kuuli tashshi assannoho, rosaanono rosu goofimarchi'ra rosinsa guma adhitara ofolte nooreeti.

Egenshiisha addi addi horo aanno egenshiishu aanno horo giddo mitoricho seekine buuxata lowo horo aanno isi aanna buurooni qalame sayiissara hasidhino sokka maatiro seekine ilachinshe la'a hasiisanonke

misile tini aleenni nooti lowo horonna lowo tiro afidhinote yaa dandiinanni konnira danchu kaameerinni haa'noonnite biiffannote tini misile dancha ikkase buunxanni

Tene misilete aana leeltanori sidaamu daganna dagoomu qoqqowu gashaanona babaxitino gashaano daa`atote basera hadhe daa`atani noota misilete aana la`noomoha ikano.

Kuni mini makiinatti kuni makkini mini maatenna mini hajorra horonsiranno kuni makinino quchumu gido noota leelishano, tiraafikete caabichi alibanni uurinotano hendanni

tini beetto kultannonkeri hee'riha ikkiro seensille ikkanna, kuni seensillino manchu beetti'ra noosi xumme lede wole xumme aannoha ikkanna, tini beettono addintanni biiffannote,

Kuri lelitanorri babatitino lalichinni ganbba assine siqqinishshoniha ikana inasano; quniqqumado shaana, baribarre, dinichana carroteo labanore ikana inasano yanna yanninsanni ilinishani sagalete buichoti.

Kuni mati yinumoha ikiro hanja muroni babaxino daninina ragini intani sagale woyi sagali comishatenna bifisate horonsine'morich ikinota bunxana qoleno lame yaate

Konne darga minooni mini addi addi ogiimma horoonsine minooni mineetei kuni mini aano horo maate miteeni ganbba yite heerate aano lowo horo la'e addinta maa'laloomo

Konninni ka e qoonqote tuqqo woy qaali suude xaadisatenninna babbadatenni qaalu damattetanna sufote fiche herregganno Konninni ka e qoonqote tuqqo woy.

Kuni mati yinumoha ikiro hanja muroni mafara noo mine ikana isino qole kayire bifado darga ikase sekine huwata la'nemoro yaate

tini leeltanni noo misile maaati yiniro biifinse danchu kaamerinni haa'noonnita leellishshanni nonketi xuma ikkase addi addi akata amadaseeti yaate konnira biiffanno misileeti tini saa woy siito keennahitte huxxaho mule nooti leeltanni nooe

Gitaare, gitaare muuzziiqu mine afantanno, tini gitaare lowo horo uuyitano uyitano horo gidono faariso faarsitanorinna siriba siribitanori gitaare lowo geesha baxxano

Kunni minni uduunni haqunni loonsoonniha ikanna konne uduune loosano manchi angate ogimma noosiho. Konne uduune asine loonsoonni garinna mine wodhinniro Ike biifano gari lowo geesha baxisano.

Akaafa amadino beetonna uure nooha, kuni beeti akafunni ikkinoricho uulanni kayisara kayisinoha lawanno, manchu beeti akafunni babaxinoricho loosa dandanota buunxanni

Manu gamba yee ofolinotta leellishano koni maninni mittoricho heda fandinna kuni mani minu xullora wombare wodhe offolinoha ikkana mito hasawa amada dandaano

Babaxxittinno daninni biiffe aleenni hige leelittannotti tinni misile lelishshanori isi maattiya yinummoro naachu wayi giddo affo ha'ha yee ittanore afire haranni noohu leelanno

tini lowo geeshsha biiffannoti dancha gede biiffanno footo danchu kaameerinni haa'noonniti qooxeessa biiffannoti tini kultannori maatiro seekkine la'niro biiffannota faayya ikkase kultannoke misileeti yaate kaawichi sidaamu budi uduunni biifanno mine ikke leellanno

Tini misilete leelitani noo base laalibela yinanita ikite ise mama afantano hiiko heedhano ise loosinohu manchu su`mi ayiiti me`u barini gydi?

tini lowo geeshsha biiffannoti dancha gede biiffanno footo danchu kaameerinni haa'noonniti qooxeessa biiffannoti tini kultannori maatiro seekkine la'niro biiffannota faayya ikkase kultannoke misileeti yaate

Kaamelu alba hiikka hige haranni no? Kuni kaameli minihonso biirote loosasinera uyiinannoho? Mittu mancho togoo kaamella hidhata chaalamannosi shotu garii?

SBC midiya Kuni midii hanafi yanna Yi kaayeese manna lowo geeshshi horo aanni keeshino miidiyaati yaate konnira lowo manni horoonsirano midiyaati

Haanja muro tini haanja muro misilete aanaleeltawonke muro lowo lowo muro ikitana kiiroseno lowo geesha batiynete yine hendaniha ikana misilete aana la`noomo.

Mitte mittente fooliishshora umikki lamala mitte mittente rosu shiqo bisubbanni rosa hasiissanno danduubba aana illachishshanno Mitte mittente fooliishshora umikki lamala.

Koatte tene koateno seenu calla wodhanota ikite leeltanoha ikkanna mittu beetu angate amade leelishani noo gede misilete aana leeltanoha ikano.

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote xa tenne yannanni togoo footo haara danvchate

Muro uyiitanno horo maati murote giddo leeltanno addi addi garinni afantanno baadi xaaga uyiitanno horo maati ise afantanno base hitoote

Police mayiira gamibba yite mittowa uurritu? Insa babbaxino qarri kalaqamiro gargarate worroonniri togo ikkite looso loosa agurte uurra gara labbanohe?

Kunni uduunichi elekitiroonikisete uduune ikanna konne uduune maaho horoonsi'nanni? Kunni uduunichi hikiicho afi'nanni? Konne uduunicho horoonsi'nanni woyite qoropha hasiisanorichi maati?

sagale su'niissatenna biifisate horonsi'nanni gati laalo giddo mittu baado loonse afi'nanniho darchaamo tumaati yine woshshinanniho isino waajjo peestaalera worreenna nooho

doogo kameelunnita ikitte lowo geesha biifinohura lowontanni baxisanno qolle ka'eenitinni doogote mereerehona qacce qaccete haanja muro afantannohura ilete la'ate nafa halichishanno.

tini leeltanni noo misile maaati yiniro biifinse danchu kaamerinni haa'noonnita leellishshanni nonketi xuma ikkase addi addi akata amadaseeti yaate konnira biiffanno misileeti tini

misile tini aleenni nooti lowo horonna lowo tiro afidhinote yaa dandiinanni konnira danchu kaameerinni haa'noonnite biiffannote tini misile dancha ikkase buunxanni

Niwaawete umo rosaanote saleedu Gafa aana borreessinsa Sagalete yinanniri intanninna angannire Sagalete Dana ikke heeshshonkera hasiisannoreeti Niwaawete umo Niwaawete umo.

Kuni lelanohu galaaho yinanni sagale ikana konni galiitano adossi anganiha ikana mitto mitto darriga mallasi intana afamano korrikatuno lekassi lammewa fanaitino daffira.

baatto horo buluulte hayiisso hoogeenna buko ikkitinotera mitte kolishsho adde heeshshi yite nootewa badheseenni hige mannu haranninna daanni no minnano no

KUni uduunichi addi addi hayyo horoonsine loonsooni uduunicho ikkasi leelishano isi aana leelitanno qalame buuroonihu seekine biifinseeti konne. darga addi addire biifanore lende worriro lowo geesha danchaho

Tini misile maa leellishshannote togo biiffinoti yinummoro tini. addi addi kuula amadde nooti dancha gede assine kaamerunni haa'noonniti baxissannota ikkite leeltanno misileeti hodhishu makeeni dirame uurre nooti leeltanno yaate

Kuni mati yinumoha ikiro ayimate xawisanch ikinoha bandiraho yinaniha ikana isino Kone darga mayi leelanno yinumaro muuze hanannisu timantime gooranna buurtukaane

tini leeltanni noo misile maaati yiniro biifinse danchu kaamerinni haa'noonnita leellishshanni nonketi xuma ikkase addi addi akata amadaseeti yaate konnira biiffanno misileeti tini

kolishsho kameelaho loonsooni doogo aana harrichu gaare lamu goommi xexxerrisinna hattono sasu goommi bajaaje hadhannni no badhensaanni higge doogote mereero kaansoonni haqqe no yaate

mannu angate ogimma horonsire loosannori giddo bushshunni loonsoonnihu bushshu uduunni mine horonsi'nannihu nootanna badheenni higeno buddeenu mixashshora dinbanniti akanbaalo no

babaxino danni sagalle afantanno daafo lowonta tashi yaano woyi baxisanno tinni sagalleno woliqanna iibile uyiitanno daafo manichure beeto itate halichishanno.

tini misile lowo geeshsha baxissannote la"ate injiitanno woy la'ne ronsannire lowote afidhinota ikkitanna tini leellishshannonkeri la'nummoha ikkiro tini misile bansi daayye kamphaase huxxanna hoommete.

kuni dargi diishote ceatto darga ikkana diisho lowo horo uyitanno. balaxote diisho ce'nannihu diishote umise kosho qixxeesatenni e'anno bale shiima kurkurre iima suntanni.

Kunni minni addi addi danni uduune hiranni darga ikanna konne mine hiranni hee'noonnihu maati? Hidhara mare noo manni mageeshihoro kuli?

Ikkollana lamunku Itophiyu Wonshitanno woyte mimmitinsa gobbara addi addi garinni eote bue ikke ledo hasaabbanni wonshitanno gede kaa lanno Ikkollana lamunku.

kaase ga'ninnanni xawira kaase godo'litanno ooso kaase ga'ninnanni afanitanno tenne kaase gado'linnanihunno lame garo widira beehante godo'litanni afantanno kuri ooso.

kuri mannooti lowontanni biife uurre footo ka'anni nooha ikkanna, kuri mannootino sidaamu budenna balchooma amando garinni wo'ma uduunne uddi're nooreeti.

Tinni sidaamu daga manni saga'lano sagale shaafeetate. Tenne shaafeeta waassaho buuro calla Dunne loonsanni sagaleete tenne sagale afirela woyi itto yee halchoomo. Tinni sagale coomitanno gara afinoomero.

Barru Rosi Amado Lowo geeshsha danchaho Barru Rosi Amado Lowo geeshsha danchaho Barru Rosi Amado Lowo geeshsha Barru Rosi Amado.

Babbaxxino borro widoonni sayiinsanni sokko giddo mittu gaazeexaho kunino rippoorteri yaanno gazeexi duuchu borronna addi addi siilla noota kultannonke gazeexaati yaate

tini lowo geeshsha biiffannoti dancha gede biiffanno footo danchu kaameerinni haa'noonniti qooxeessa biiffannoti tini kultannori maatiro seekkine la'niro biiffannota faayya ikkase kultannoke misileeti yaate

Egenshiishu addi addi horo aanno aanno horo giddo ayiimma bande afate lowo horo aanno konni daafira isi aanna buuroonni qalame la'ayanni lowo geesha hagiirisiinoe

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinfille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote xa tenne yannanni togoo footo haara danchate

hattenne borro giddo wortinoonni hedo gaamo gaamotenni woroonni xuruuroonni ikkitine hasaabbe hattenne borro giddo hattenne borro giddo wortinoonni hedo gaamo.

Tini lananniti fayimate mine yinaniha ikana gotino manchino fayima hogenasi fayimate mine daye engilishete afini oxygente yinani folle afisira uyinana lelano.

tini maa leelishshanno yaannohura lowonta biiffanota misile xuma gede assine haa'noonnita leellishshanno misileeti kaameru danchunni haa'noonni lamboe biiffe leeeltanno biifinse loonsoonnihu leellanno hayisono biiffannoti no

kowicho nooti aliidi misile lowonta biifinse haa'noonniti qooxeessano dancha ikkite la'annohano baxissanno misile leeltanni nooe ini misile lowonta biifffinnote yee hedeemmo yaate

tini maa leelishshanno yaannohura lowonta biiffanota misile xuma gede assine haa'noonnita leellishshanno misileeti kaameru danchunni haa'noonni lamboe biiffe leeeltannoqolten lowonta baxissannoe halchishshanno yaate

tenne basera shiimunni daddallanni base ikkanna, kuni daddalu danino qaaqqullu maxaafubba hidhi'nanniwanna hirranniwa ikkanna, kuri maxaafubbano uulla karre hirranni hee'noonni.

echo umi rosinkenni addi mittu qaali giddo addi addiha qaalu biso xaadise haaro qaalla addiha qaalu biso ledde duucha haammata borreessa la neemmo.

misile tini aleenni nooti lowo horonna lowo tiro afidhinote yaa dandiinanni konnira danchu kaameerinni haa'noonnite biiffannote tini misile dancha ikkase buunxanni

Tenne misile aana noore borrotenni xawisummoha ikirro kunni aane noore leelishano. Hakunno tinni misile mule hanafamme nooha hala'laddo ijaara xawissanno.

lowo geesha biifanno shiima bunnu minne ikanna konne minenno biifano gedde asinosirichi jajaba anpuluwa minnu gidooni iko minneho barandaho biife xawaseeniti.

tini lowo geeshsha biiffannoti dancha gede biiffanno footo danchu kaameerinni haa'noonniti qooxeessa biiffannoti tini kultannori maatiro seekkine la'niro biiffannota faayya ikkase kultannoke misileeti yaate

awuukaatote laalo danase haanja ikkitinoti, giwirinnu hayyonni loonsoonni tini yannicho awukaatooti. hattono mite bura mite le'anni nooti leeltanno yaate .

Kuri lelitano mannoti noohu baddalate kashsh gido ikana kuri mannotino la’anni noohu badhalte binifilese la’ate maritino mananti la’anni noo badalano lowo geshsha bifino.

Angate lombe suwinse loonsonni mini uduuneti loonsonihu doramu sabbiniti loosinohu dora loossano mannati kuri jawaachisha noonke albilichono wolu sudi uduune kalaqa dandiittanonna.

Haqqe dola hooga woy dolliro koranna guma aane noo garinni leellishsha bayichoho riqiwe kaasa ishine dandiinanni Haqqe dola hooga woy.

Kuni mati yinumoha ikiro hanja muroni babaxino daninina ragini intani sagale woyi sagali comishatenna bifisate horonsine'morich ikinota bunxana qoleno lame yaate

Jewaari maamediho yaamamano, kuni manchi topiyaaho lowo geesha eggenamoho yine hendanni xaa yanara kayinni tophiyuu mootimma eggenosi horonsire loosinno jadonni motimatewiini xeerteesitino

Lekate wodhinannitta siliohere woyi koate, koate lekkate seenu ikko labalu jawu ikko shiimu horonsiranotta ikkite lekka gufidhanokkinna gawaja'ntanokki gede lowo horo uuyitanno

Nabbawate Gedensiidi Huwato dino Sidaamu dagara keere haa rate Loossinanni amanyooti ayirradonna bayra budeeti Nabbawate Gedensiidi Huwato dino Sidaamu dagara.

tenne misile aana noorina tini misile biiffanno garinni babaxxinno daniinni xawisse leelishanori isi maati yinummoro minnu giddo danu danunkunni mannu seessaho wodhinno uduunni noo yaatte

kowicho nooti aliidi misile lowonta biifinse haa'noonniti qooxeessano dancha ikkite la'annohano baxissanno misile leeltanni nooe ini misile lowonta biifffinnote yee hedeemmo yaate mannu gannu iilleenna sagalete tuude noti leeltanno

Lamalate Rosi Umo Busha Jaalooma Barru Rosi Amado Lawishsha Qoonqote tuqqo xaadise nabbawa lawishshaho aantete noo Nabbawa qoonqote tuqqo xaadise nabbawanna la e.

Kuni mati yinumoha ikiro hanja muroni babaxino daninina ragini intani sagale woyi sagali comishatenna bifisate horonsine'morich ikinota bunxana qoleno lame yaate

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinfille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote xa tenne yannanni togoo footo haara danchate kuni huuro aanno muuziiqu uduunneeti

tini leeltanni noo misile maaati yiniro biifinse danchu kaamerinni haa'noonnita leellishshanni nonketi xuma ikkase addi addi akata amadaseeti yaate konnira biiffanno misileeti tini

Pirootiine maala quuphe zayte kaaroote qaara atara shumbura qulxu me ambaashshanna hasaabbine uytinoonni woleno kuri lawannore baala sagalete qaalla fiche gara ikkanna hoogase yinanni.

tini jawa budu ama ikkitanna budesenna balchomase leelishanno garinni goowisera babbaxxinnoha budese leellishannore woxxite sidaamu ayimma xawusanni afantanno jawata manchoti.

tini lowo geeshsha biiffannoti dancha gede biiffanno footo danchu kaameerinni haa'noonniti qooxeessa biiffannoti tini kultannori maatiro seekkine la'niro biiffannota faayya ikkase kultannoke misileeti yaate

Tenne basera leeltanno beeto goowise aanna addi addi garinni loosamino uduunicho wodhite leeltaano konne uduunicho loonsooni gari addinta lowo geesha maalalete

Rosaanote Meessi keeno barru barrunninna lamala lamalatenni rossanno qaalla dirtanni fakkana qaallate duuno kalaqqara dandiitanno Rosaanote Meessi keeno barru barrunninna.

Wi Wi litanni Rosiisaancho Labballu ise calla loossannoha addi addi looso Rosiisaancho Macciishshite gudde lawishshaho buna gafa waa wi litooti !

tini lowo geeshsha biiffannoti dancha gede biiffanno footo danchu kaameerinni haa'noonniti qooxeessa biiffannoti tini kultannori maatiro seekkine la'niro biiffannota faayya ikkase kultannoke misileeti yaate hawasi univerisite giddoonni hinge hullunqannireeti

tini aleni leltano misileni maayi leelano yinnumoro. tene satete gidonni la'niro ejjeetichu egeenamu woolasina sidaamu suumuudi lleelano. tini saate loowo gesha bifano.

Beetto anga amadde noori maati? Amadde woy rarraasse noo uddunni dani hiittooho? Beetto hiittoo uduunne uddidhe no? Qoraho amadde noori maati?

Agatto tene loonsanihu gobbanke giddoti coite ama'note ledo xaadisanoseri woyi ho'lonni agatto ledo burduqame nooyikki agattoti tini agatto tene kayinni mannu hasirano ayee woyteno.

Beetto massitanni uurrite noo? Angasera maa amadde noo? Wolootu mannino mayiira uurre no? Beettu angasira maa amammadayi no? Mitte beetto afoo mayiira tu'idhu?

Gante umo hanni Rosaano gataamma Gante umo hanni Rosaano gataamma Gante Gante gataamma Rosaano hanni umo asse mitte eessi yaanno !

beeto lowonotanni biifadote udidhino udanonno lowontanni bifinose hakinno sa'e udidhino udanno jawu wagita ikitinoe daafo ile'te la'niha nafa ikiro lowo geesha wodanno tashi asitanno.

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinfille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote xa tenne yannanni togoo footo haara danchate

Tinni uduunni foole soorate horoonsi'nanni xaa yanna su'nareeti. Konne su'nare buudhino manchi mulenni nafa saiha ikiro fooflu muliwiinnihunni sae wolewa iilanno.

Tenne adawu agaraano albaanni uure noo manni maa asira daye uure Nooho? Adawu agaraano maaho dirante uurite nooro seekite xawise Kuli?

Kuni lowo hari gido qixeesinonni jilla woyi huribaatu koyiisha lawanno koniranno sagale intani hee'nonitinna anganni alibanni wofhinonni agattonni buuxa dandinanni

Ilalamenna xeichame baato, ilalamenna xeichame baatoti yineemoti kalaqunni kalqantinotta ikkitanna tini baato ofolase garinni babaxitino horo uyitanno hattono gudaatu noose

Angate culunqa yanna yannatenni mudha taashshinsa Barru Rosi Amado Looseemmo Qaallate addaarro fiche qaallate addaarro fiche niwaawete giddo noose garinni aanna Borrote malaatta ha runse.

kuni leellanohu dubbu saada ikkanna hattonni itopiyu giddo calla afamanno muxxe saadati. hattonni itopiyaho lowo e"o abbanni afamannoha ikkanna baalunku agara hasiissanno.

tenne basera sagalenna buna horonsi'nanniwa ikkanna, konne bayicho mannu sagale ite ka'e buna agannowa ikkanna, mannuno ofolle nooha ikkanna, wonbare no.

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote xa tenne yannanni togoo footo haara danvchate

Kunni illete leelitanni nooti me'ichote Tini me'icho uurite no hakiino sa'eena gonnesira ka'aani higge minu uure no xaano haqqicho minu alibaanni.

Kuni mati yinumoha ikiro hanja muroni babaxino daninina ragini intani sagale woyi sagali comishatenna bifisate horonsine'morich ikinota bunxana qoleno lame yaate

Hakka wote agadhiniro kayinni co imma hoogatenni roso agura calla ikkikkinni lubbo reytarano dagganno mitiimma iillitukkinni hee nanni Hakka wote.

tini misile lowo geeshsha baxissannote la"ate injiitanno woy la'ne ronsannire lowote afidhinota ikkitanna tini leellishshannonkeri la'nummoha ikkiro tini misile kaameelaho kuni kaameelino lowo horo aannoho hodhishshaho.

tini lowo geeshsha biiffannoti dancha gede biiffanno footo danchu kaameerinni haa'noonniti qooxeessa biiffannoti tini kultannori maatiro seekkine la'niro biiffannota faayya ikkase kultannoke misileeti yaate irsaasuwa duunnoonniti leeltanni nooe

Kayinnilla konni albaanni Kifilete giddo seennu labbalu mimmito kissannokki gede gondoodhite ledo taalo beeqqo assitanno gede heedhanno Kayinnilla konni Kayinnilla.

Kuni mati yinumoha ikiro hanja muroni babaxino haamata muro bifino darga ikasi bunxana Kuni dargino qidadona bifado darga ikana yaate

Kuni rosi rosiisaano deerrantino gaamora hasiisanno yite badduro ikkinnina kifillara ille tunge loonsanniha di ikkino Kuni rosi rosiisaano deerrantino Kuni.

Tinni maashine mannu wolqatenni loosanore tenne maashinenni Shima yanna calla horoonsi'ne loonsanni daafira logeesha danchate ikolanna kayinni caabichu walqanni loosano daafira miteekite manna amade gawajitaka yee dadiloomo.

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote konnira dancha gede assine haara danchate seennu mushurra ikke gamba yee nooti leeltannoe anera

misile tini aleenni nooti lowo horonna lowo tiro afidhinote yaa dandiinanni konnira danchu kaameerinni haa'noonnite biiffannote tini misile dancha ikkase buunxanni mannu kaamera amade manna footo kayisanni nooti leeltanni nooe

tenne basera noohu daddalo ikkanna, kuni daddali babbaxxino dani laalo gamba assi'ne worroonniwa ikkanna, kunino, shunkurta, dinnicha, kaaroote hattono babbaxxitino dani laalo no.

Kunni illete leelani noohu sidàamu afii settiki kifile maxaafati konni maxaafi aana lamu gobba xawisano maxaafi no hakiino sa'eena mittu...

kowicho nooti aliidi misile lowonta biifinse haa'noonniti qooxeessano dancha ikkite la'annohano baxissanno misile leeltanni nooe ini misile lowonta biifffinnote yee hedeemmo yaate mancho bire katamu kantiiwite adaanechiiti addisi ababa

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote xa tenne yannanni togoo footo haara danvchate

Biifado maate baxile biinfile affira hagiire baalankare rosiisano qooxeessu mannira mannu loosire womaashsha hoogirotilla biinfile ba"anohu, keeru heeriro loonse uddi'ne biifa doorshu nooyikki hajoti.

Kuni misilete la'neemohu maasitawosha amandanni dafitari aanna woronni footta leelishanno lawishaho desiti ledamohu qaraatamaho kaa'lo asinotta hatonno sidaamu bufu geera leelishano

Wotaadarra, wotaadaru gobate gala'botenna keeru agarano yini woshinnani, wotaadaru gobateni goba sa'e keeru aana iilitanotta jado garigarite olantebqasante hattonno mundiite mundiishite salame abitanno

Aanteteno umi gufo ani massaganna nabbambe sa nummo umo qaagannohu mitteenni nabbambeemmo Aanteteno umi gufo ani massaganna nabbambe sa nummo umo qaagannohu.

Gobba gobbate wo'mantera siccu umisehu daganna bude hattono babbaxxinore haranchunni xawisanohu heeranonsa kone daga riqqibbinori summu ytenna sumundanni daafira mommodo diheedhano.

Mittu dani aliidi uddano uddidhino wedelli massara qixxaaway nooho? Loosinsa qeecha maati yinanni? Hiittoo darga hiito ikkite no? Badhensaanni gordu aana leelllalnohu maati?

Rosaano hashi roso rosanni nooreeti. Kuri qaaquuli bara uminsa looso loosanni hasha rosonsa rosanni nooreeti. Kuri qaaquuli hasha caabicho xawisidhanni rosanni no.

Irko niwaawete amadore hedote mitii mituro umo misile qara qaalla la annohunni boode xawishsha uyinsa Irko niwaawete amadore hedote mitii mituro.

Jarana! Booso tenne mayi qonxoore buluulo farsha assinote? Boosote loosi'ne ka'niro garuyi base qola dihasiissano? Illete la"anno mannira horonta baxxisanno xa?

Xa tenne missile aana worroonniri buunxe la'nanni woyiite leellishshanni noori ninkera alba woro higge noore mittu mereerimu duumu kuulinni, wolu qole waajju kuulinni buuraminoha lame kaameela kinchu doogo aana nooha xawissanno.

tini misile lowo geeshsha baxissannote la"ate injiitanno woy la'ne ronsannire lowote afidhinota ikkitanna tini leellishshannonkeri la'nummoha ikkiro tini misile yanna layii'neemmo saateeti.

tini lowo geeshsha biiffannoti dancha gede biiffanno footo danchu kaameerinni haa'noonniti qooxeessa biiffannoti tini kultannori maatiro seekkine la'niro biiffannota faayya ikkase kultannoke misileeti yaate mini uduunne leellishshanno mineeti

tini leeltanni noo misile maaati yiniro biifinse danchu kaamerinni haa'noonnita leellishshanni nonketi xuma ikkase addi addi akata amadaseeti yaate konnira biiffanno misileeti tini rosaano fiidhe anga kayise no

Heedimoho, geedimu dubu saada gido mitoho, geedimu babaxitino gabara afamanno hatton gamoojameete ha'la'ladu dubi gido, lowo manibgeedimo ugaaxxe shee itanno

tini maa leelishshanno yaannohura lowonta biiffanota misile xuma gede assine haa'noonnita leellishshanno misileeti kaameru danchunni haa'noonni lamboe biiffe leeeltannoqolten lowonta baxissannoe halchishshanno yaate

konni woroonni noo xa mo Omolcho qixxeessinanni woyte hasattote niwaawete amado garinni dawaro garinni xaanxanni woy noo gedeenni borreesse konni.

Kuni mati yinumoha ikiro seenu lekate woxitano koate woyi danasi bifado ikinota anfemo qoleno wajule udune udire sesena biife urite yaate

kuni qooxeessi mayyiine woshhsi'nanniho? hiikkuy ollira afamannohoro afootto? hiitto hijaari leellanni no? doogote hiitto manni ha'ranni no? kaameelu noonso dino?

tini misile lowo geeshsha biiffannota ikkite addi addi akata amadde nooti leeltannoe tini maati yiniro silke qasi'nannihu elekitiroonkisete uduunnicho ikkasi leelishshanno .

Mini saada uyiitano kaa'lo maati konni qooxeesira leeltanno dd addi murote dani hiitooho muro uyiitano kaa'lo maati baatote ofolla gari maa lawanno

Tenne misile aana noore borrotenni xawisummoha ikirro kunni aane noore leelishano. Hakunno tinni misile tophphiyu wo'mu isilaamu gashshancho ikkinoha xawissanno.

Addi addi uduunne usurate hattono babbaxxinore xaadisate horonsi'nanni shiwo su'mase ammaru afiinni sansalatete yine woshshinannita ikkasenna hattono woloottu noota yaate

Baaba aregaash demise yaamantano, tini mancho alibase haggirame labamo alibaho mana'mxire wodite umose kayini shaaribete gugushidhe leelitanno, umosenni woronni borro amuwu duucha woyite hagiiramo ikkano gede jawaachishano

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinfille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote xa tenne yannanni togoo footo haara danchate

Tenne basera addi addi garinni wedellu babbaxitinno markkawe aanna gangalatanni leelanno ise hadhani noo wayi illete la'ate lowo geesha waajishanno

Konne darga leeltanno addi. adid garinni loonsooni oggimate uduuni aano horo maati konne oggimate loonsooni uduunicho loosinohu ayiiti kuni uduunichi aano horo maati

Babaxxittinno daninni biiffe aleenni hige leelittannotti tinni misile lelishshanori isi maattiya yinummoro kiiro batinye ikkannohu woy ikkitannoti wonbare, dukku nna kurise nootti leelittanno

tini lowo geeshsha biiffannoti dancha gede biiffanno footo danchu kaameerinni haa'noonniti qooxeessa biiffannoti tini kultannori maatiro seekkine la'niro biiffannota faayya ikkase kultannoke misileeti yaate lekkate wodhinanni silipereeti yaate

konne darga lowontanni biiffanno kaameelubba nooha ikkanna, kuri kaameelubba mimmitu danita ikkitanna, waajjullunna koliddaannu kaameelubba no, kuri giddono shiimu manni leellanno.

Hawaasi quchumi gashshotu biiro sumuda mucuqi asse leelishshano egenshiishati kone xaline hee'nonihu iso woroni korkaati mayratiro haaromanohu heerano yee dihedeemmo.

Tenne misile aana laeemmo woyte leelanni noo'ere aane noo garinni xawiseemmo. La'anni noomorri waajo wo'ma uddanno uddidhe nooti mitte beetooti.

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote konnira dancha gede assine haara danchate manchu dokiterchu leellanni nooe anera

Manchu maa la"anni nooho? Mannu lophe geedhirolla fultawo umoho awuuwe woyi waajju umina isira boodo manchira qaccenna qaccete calla mayiira fultu?

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinfille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote xa tenne yannanni togoo footo haara danchate

kowicho nooti aliidi misile lowonta biifinse haa'noonniti qooxeessano dancha ikkite la'annohano baxissanno misile leeltanni nooe ini misile lowonta biifffinnote yee hedeemmo yaate kuni lowo waati buusu aananni hinge fullanniho

Tenne misillera lanemohuu manchhu misiletti hattino lelshannohu matti kolishoo manchoo ekkinotana goowahonno xoqqa worinotaa hattono kiire uusurinotana osolanni noota xawisanno.

jawa gede gotti yite ilaalaame ikkitino baatto roorenka haqqenna hayseesso nokkiwa kinna calla noowa ikkase anfannite badheseeni hige gordu duu'me hawarrinohu leellanno yaate

tenne basera daddalo daddallanniwa ikkanna, kuni daddalino mannu ga'a heeshshonsa woyyeessi'rara yee techo loosanno gara ikkanna, kuni meenti shaana dinnichao lawinore daddalanni no.

Tenne misile aana noore borroteni xawiseemohu aane noo gariniiti. Kunni borrote aana leelanori maati yiniro mitte dana waajo siito leeltanoe.

mannu agatto agannori biiru agatto xorshire birciqqote amade ganba asse mimmitu ledo kisiise agara massanni noota kiirose shoole ikkitannotinna mitte mulensa noota kultanno

tenne misile baxisannonna la"ate injiitanno woy la'ne ronsannire lowote afidhinota ikkitanna tini leellishshannonkeri la'nummoha ikkiro tini misile huuro fushshate woy ledate horo aanno mayiiraati.

konne darga quchumaho yine woshshi'nanniha ikkanna, kuni quchumino lowontanni biifado ikkinohu hattono, seedanna jawa ikkinoho, konni quchumi giddo haqqe lowota kayinsoonni.

tini maa leelishshanno yaannohura lowonta biiffanota misile xuma gede assine haa'noonnita leellishshanno misileeti kaameru danchunni haa'noonni lamboe biiffe leeeltannoqolten lowonta baxissannoe halchishshanno yaate

Tinni addi addi muro udule woyi daanke hangoonni baadi xagga ikitanna tenne baadi xagga Manu maaho horoonsi'nanniro seekite xawise kuli?

Pirootiine biso gobbanno aleenni xawinsi horo afidhinota anfe addi yineemmo woyte lophote kaa litanno addita sagalete kifile karsiinse saga la yaateeti Pirootiine.

Konne darga leeltanno addi addi minna leeltanno base hiitoote mulese leeltanno muro uyiitanno horo maati baatote qooxeesi ofolasi gari maa lawanohe

misile tini aleenni nooti lowo horonna lowo tiro afidhinote yaa dandiinanni konnira danchu kaameerinni haa'noonnite biiffannote tini misile dancha ikkase buunxanni

Babaxxittinno daninni biiffe aleenni hige leelittannotti tinni misile lelishshanori isi maattiya yinummoro boorishu bayiichchu injjanno garinni loonseenna mannu hakko mare booharanni afammanno yatte

Tini misile maa leellishshannote togo biiffinoti yinummoro tini. addi addi kuula amadde nooti dancha gede assine kaamerunni haa'noonniti baxissannota ikkite leeltanno misileeti